Pilet be takaire. Be ɗo naftira be pilet ma wadugo nƴamdu, butaali, maarori, semo. Takaire hako, ɓe ɗo waɗira hako ko irin koye. Nda ɗum ɗo joɗi kashi-kashi kala-kala.